Daavi dzetugbe sia le eƒe tutum le eƒe xɔme dzra ɖo atraɖii. Etsɔ eƒe fonu si eƒe nuƒomɔ̃ sia hã kɔ da ɖe eƒe kplɔ̃dzi kple eƒe tsinokɔpo hã kɔ da ɖe eƒe kplɔ̃dzi.

Nusrɔ̃la siawo le nu srɔ̃m le woƒe nusrɔ̃xɔme, ke le nyadzɔdzɔewo xlẽm le woƒe nyadzɔdzɔegbalẽ sia me, wo katã wodo woƒe unifɔmwo alo wo katã wodo woƒe sukuwuwo ʋɛ̃wo.

Yevu eve siawo le srɔ̃ ɖem. Wo le srɔ̃ ɖem eye woƒe sɔfo hã le srɔ̃ɖeɖe la yram eye ame siwo va srɔ̃ɖeƒe la wome sɔgbɔ gɔ hã o. Ame ŋee aɖe koe.

Vidzɛ̃nɔ aɖewo le wodzi vi le vidzɛ̃xɔme, hele nɔ nam woƒe viwo, ɖeka ƒe vi le eƒe xa eye wòle ɖevia kpɔm duu, edo tawui, nɛsi siawo le wo gbɔ kpɔm hã wodo tawui kple ŋɔtiwui.

Ewɔɖula siawo le ako ŋem vevie ŋutɔ le nu ko mo me. Ŋutsuawo medo awu ɖe akɔta o. nyɔnuawo hã wotsɔ avɔ bla akɔtae. Nyɔnau ɖeka tsɔ avɔ ʋi bla akɔta ke Evelia ha tsɔ amadede vovo tsɔ bla akɔtae.

Sukuvi siawo le fefe ɖim fefe si ɖim wole la ŋkɔ enye ampe ame ɖeka si le wodome ha la do avuvɔwu eye wòdo afɔkpa ɣi le wokpɔm

Ɖevi siawo le kɔ ɖim le etsi si dza la me kple abo. Wòle abɔ la ƒom vevie ŋutɔ eye ɖevia hã le adzɔge zɔge gbɔ na va wògbɔ.

Gɔɔta si ɖevi siawo tɔ ɖa ɖe exa la, gɔɔtame la yɔ kpli etsi ƒo ɖi si tso amewo ƒe xɔxɔnuwo gena ɖe eme kple aɖuɖɔwo eye ɖeviawo hã tɔ ɖe egbɔ.

Ɖevi siawo le fef ɖim le tɔ la to wole abo ƒom kple dzidzɔ, ɖeka do awu dzime blu eye ɖeka hã do dzime wu dzɛ eye ɖeka hã do dzime wu hee aɖe.

TV le egli nu eye akaɖi adre hã le dziƒo eye ekplɔ hã le exɔa ƒe titina, zikpuiwo hã le exɔ me.

Etsi gã aɖe dza eye etsi la ɖo vevie ŋutɔ ke ege ɖe xɔdɔme me na ame aɖewo ke xe na be wofɔ woƒe agb..a.., kesinɔnuwo katã ɖe asi le tsi me zɔm.

Ɖetugbui nyakpɔ etɔ̃ aɖewo le dzidzɔ ɖum, le ɣe ɖum le dzidzɔ me, o do afɔwui wo, ɖeka hã do kuku.

Amatsidzralaƒe gã aɖe nye esi he ŋutsu aɖe va be yewoaƒle amatsi. Ŋutsu si va amatsi la ƒleƒe la do awu abɔ legbẽ ʋi kple afɔkpa yibɔ.

Etsigã aɖe dza, ɖiɔ ɖe amewo ƒe xɔme henana be wotsɔ woƒe nunɔamesiwo ɖe eta hele etsia me zɔm hele ƒuƒu ƒe dim. Wotsɔ woƒe nudzadzrawo hã tsɔ ɖe eta.

Nyɔnu ŋutsuvi si ya do dzimewu dzɛ̃ kple nika blu hedo ŋku gaŋkui hã blu. Nyɔnuvi si tɔna ɖe egbɔ hã la do dzimewui blu, wole woƒe kɔmpitawo gbɔ kpɔm.

Zikpui ʋi etɔ̃ kple zikpui grin eve le xɔ sia me. Akaɖii yibɔ eve hã le exɔ sia me. Aɖakago hã le.

Ame aɖewo le kuteƒe. Ŋutsu aɖe dze klo ɖe hele akɔ fam ne yevu aɖe si le avi fam le ku la teƒe. Le kua teƒe hã la, ame aɖewo do kuku eye aɖaka aɖe le afi ma.

Nyɔnu tsitsi etɔ̃ zãzɛ aɖewo le tsinokɔpo klɔm hele asem ka hele dzidzɔ dom ne wo nɔnɔewo ŋu. Ɖeka lé eƒe ta ɖe asi, eye ɖeka le nu kom eye etɔ̃lia hã le dzɔge kpɔm.

Ŋuƒola siawo hã wole woƒe ŋu ƒom. Ame ene aɖewo le me do awu ɖeka eye ŋutsu si tɔ ɖe anyi le … hã do awu ʋe le nu kom, ɖewo hã wole ha wole ha dzim.

Nyɔnu aɖewo le nu klɔm. Wòa me eve le gaze, gagbɛ kple gagbawo klɔm. Ɖeka le exa ɖe esi le tete ɖe anyigba abe enu kplɔ wole ene .

Vidzinɔ aɖe dzivi he kɔ eƒe vi daɖe atata, ke nurse sia le egbɔ la, le ɖevia gbɔ kpɔm le ɖevia dzram ɖo le awu kple afɔwuie dom ne kea me etɔlia hã tɔ ɖe eƒe megbe hele adzɔgɔ kpɔm.